Bibiri banuu la a sԑllԑ filaaware. Ba tooree nutoore. Kaŋa sue kpare zeԑ ka buluu poͻ. Kaŋa su kpare suwԑԑta uli kaŋa meŋ su sewԑԑta buluu. Ka ba zeŋe, kaŋa ba saa, ka zeŋe a sԑllԑ a filaaware.

Pɔgeba ne dɔba la are ɔnnɔ kõɔ. A pɔge kaŋ seɛɛ wagyɛ o nyaaŋ, ka o waa buluu, ka o a pɛgele penti oraba. Pɔge bɛroŋ kaŋ meŋ are a be, a de bone pare o bɔgɔŋ. Oraba zeɛ biŋee la, ka talaare meŋ biŋ ane orɔbare.

Bͻl ŋmeԑbo zie la a kyԑ. Dͻͻ eԑԑ wogi a seԑ kurisͻgelaa a su kparoŋ kpare pelaa koo taa dõͻre. koo eŋ sͻͻse dõͻre, a eŋ nͻͻte sͻgelͻ ka a ziiri mine waa peԑle.

Kuori zie la ka dɔbɔ ne pɔgebɔ zeŋ. Pɔge kaŋa sue kparre ul, ka kaŋa su, dɔɔ su kparre sɔglɔ, Ka kūū daga meŋ biŋ, Nasaapeɛl meŋ be be, Ba mine vɔglɛɛ zupile ka ba mine meŋ ba vɔgle zupile.

Bibiiri banii la zeŋ, ka kaŋa de o nu pare o gbɛɛ zu, ka tuobu biŋ ba nimitɔɔreŋ, kaŋa sue kparoo naŋ yi vaare, ka kaŋa seɛ kuri doɔre a su kparezeɛ a zeŋ. 13393

Pɔmpeŋ turibo la asu kpare zeere a eŋ nutoore bonzeere ane bompeɛle a vɔgele zupili peɛle. Bone yelo yelo mine meŋ be la a zie. Pɔmpeŋtu mansiŋ meŋ are la a be. Ka a noba a tuuro ane a pɔmpe.

lɔɛ ayi la tuori taa, lɔpelaa ane lɔzeɛ. A lɔpelaa willi lee la a kpɛ te le a nuduloŋ seŋ ka alɔzeɛ are a gɔɔ seŋ, ka animitɔɔre ŋmɛgele ŋmɛgele

Mui la ka babiŋ, a kyẽẽ bɔɔdeɛ eŋ, a eŋ nɔnyaga, a ŋma alebasa a dɔgele dɔgele a mui zu. Bondirii la a biŋ.

Noba wuo ba baagere pԑgele pԑgele, ka ba mine mare mare. A baagere mine waa yԑlo ka a mine waa dõͻre, ka a mine waa sͻgelͻ. Ka ba su kpare buluu, kpare uli, kpare zeere a kyԑnԑ gԑrԑ.